Mukurarama kwedu vanhu vanosisa kuva nemvura yakachena inoita kuti pavanoshanda kugeza ,kumwa zviro zveshe zvinge zvakahlanguruka

Ngekuti muchizvino-zvino zvachicha ,vantu avachararami ngedzinde dzekudhaya, vakuenda kuzvichibhedhlera kundopuwa mitombo, kuti vapone yakahluzwa ngemichina yechizvino-zvino.

Mundaramo mwevantu vepashichigare nechizvino zvino vantu vanoshandisa minzinde yemimbiti kunasira mitombo yekuzviraramisa muupenyu hwavo.

Vantu vapasi chigare vaishandisa mitombo yechi nyakare kuzvidzivirira kubva ku matenda aka siyana siyana izvi zvaiita kuti vagare vaka gwinya.